awa na moni batu ba telemi bazo seka baza basi na mobali bazo seka eza ya zandu bazo tekisa ba jus na moni ba jus ya jaune na rouge nde nazo mona

photo namoni balakisi awa mobali moko mobali wana namoni alati bilamba ya moindo na pembe mobali wana aza avoca soki osali errere baomemayo awa chr avoca ndenamoni awa

awa namoni eza balabala, balabala nde nazo mon, namoni balabala ya mulai kuna, namoni mutuka, mituka mibale eza na balabala etelemi, nde nazo mona awa.

Awa namoni eza vase. Nakati ya vase namoni ba nzete, fleur. Ba fleurs Wana eza kitoko, kitoko makasi, nde nazomona. Na ba fleurs eza na couleur ya jaune na rouge.

Na moni mutuka na nzela na batu na kati, eza na langi ya pembe na mai ya pondu.

awa na moni eza milangi mibale moko eza ya liqueur mosusu eza ya cocacola na moni na ver yako mela mulangi na moni na miliki pembeni nde nazo mona

awa na moni eza kati ya ndaku aremoire wana ba tiaka bileyi soki o lambi bileyi o tiaka awa na arremoire wana na ba assiete na ba nzungu nyoso oko tia awa

Foto balakisi awa namoni ndaku munene namoni naba fenetre nde namoni awa eza na couleur ya rose fenetre couleur ya pembe naba portail ya mwindu nde nazomona awa.

awa namoni eza tip top ,tip top namoni tintin moko, tintin wana ezwi nzete na maboko naye eza naba couleur ya jaune naba couleur ya mwindou na rouge.

fotonamoni na libosoawa namoni eza nakati ya ndaku nakati ya ndaku namoni mesa na likolo ya mesa namoni ba fruit bafruit nde nazomona awa.

Foto namoni balakisi awa, namoni eza mwana mwasi avandi nase, namoni mwana mwasi bakangi suki naye kitoko, azotala namaboko naye, nde foto namoni awa, bakangi suki naye, suki naye bakangi kitoko, eza suki ya mwindu.

Awa namoni eza bana yakelasi, bana yakelasi naba professeurs, namundele moko, basepeli mingi, bana namoni baswi ba bulletins, Baza na bulletin namaboko, nde nazomona awa.

Na moni ba policier mibale bazo bunda moko ati moninga na se na bana bazo tala.

awa na moni ba mama mibale, ba mama mibale wana bazo kanga suki moko azo kanaga suki. eeeeh, na musu a' zui mwana na maboko na ye, mwana a bimisi bilamba na kuna ya batu wana na moni ndaku, ndaku ya munene nde nazo mona awa

awa namoni eza ndakou ndakou na lopangu, lopangou wana eza naba portail likolo ya lopangu namoni ba singa nde nazo mona naba nzete eza pembeni na lopango na lopango namoni canal plus nde namoni awa

Foto namoni balakisi awa, namoni batu batelemi na balabala, eh! Na mosusu namoni azo tiya loboko nalikolo, kuna ya balabala namoni ndako yamunene, ndako ya munene, ekeko etelemi pembeni ya ndako wana.

Awa namoni lopango nandako, nalopango namoni nzete, nde nazomonaawa, portaille yalopangu wana eza mwindu na pembe, ndako wana eza yapembe, eza yamulayi, eza ndako ya étage naba feunetre.

photo balakisi awa namoni eza kisi kisi wana eza paracetamol ezakisi yamutu namoni loboko moko ezuwi kisi wana ndenamoni

Liboso na nga na moni eza ba cahiers ya registres, année scolaire, établissement, classe...nde nazo mona awa.

Na moni mwana mwasi azali kolakisa biso suki na ye ndenge ba kangi yango kitoko.

na photo namoni awa eza loso, loso, soki ozwi ba loso oko lambela, oko lambela na kati ya nzungu, après otie mayi, pe oko lambela o lie

awa namoni mwasi, mwasi wana azwi na mutuka alati robe ya liputa lunette na kitambalo na mutu naye he nde namoni sapato ya mwindu couleur ya mutuk nmoni ezali couleur ya mwindu nde nazomona

awa namoni eza bikeko namoni bikeko nakati ya ndaku bikeko wana eza naba couleur mingi mingi couleur ya mwindu couleur ya pembe couleur ya jone, couleur ya chocolat ,couleur ya blanche ya bleu na couleur ya rouge na couleur ya vert nde nazomona.

namoni mwasi afandi place ya bien bakangi suki naye namoni eza bien vraiment place avandi alati bilamba ya jaune robe ya jaune pe bakangiye meche ya ya hee eza ya move

Photo balakisi awa namoni, eza bana mibale, mwana mwasi na mwana mobali, batelemi na porte, mwana ya mwasi aza na sac namukongo naye.

Awa namoni eza mesa, nalikolo yamesa namoni chainette yakingo, chainette yakingo nde nazomona, chainette wana basali, bakoko nde basali chainette wana, nde nazomona

Photo namoni na liboso na ngai namoni eza ndako, ndako namoni eza batu mibale ba telemi na porte ya ndako awa. Ndako wana eza ya pembe na ba portails ya moindo, nde nazo mona

Awa namoni eza kisi, wana eza kisi , kisi yakomela soki obelisk omeli kisi wana obiki, ndenayebi wana eza kisi, namoni eza kisi

photo namoni balakisi awa eza bileyi namoni eza mbisi napilipili na sosi namoni mutu yambisi ezakitoko penza

awa namoni mutu moko ya mundele atelemi, namoni ba microphones eza misatu, mutu moko azo loba, mundele wana azo loba, azo loba, nde namoni

foto namoni awa namoni batu bavandi pembeni ya mayi nde nazomona bazo tala mayi lokola ezo mata nde nazomona

Foto namoni balakisi awa, namoni basi namibali batelemi, namoni batelemi bazoseka, basepeli, baza basi misatu na mibali mibale, balati kitoko, nde foto namoni balakisi nga.

Foto namoni balakisi awa, namoni basi bavandi, namoni mibali bazoseka, basepeli, eh! Balati ba lacost moko alati ya pembe na mosusu alati ya jaune, nde namoni, na masusu bavandi kuna.

Foto namoni awa eza nakati ya stade, namoni ba joueurs batelemi, bamisusu bavandi, moko azwi maboko naye, akangi maboko naye, nde nzomona awa

Awa namoni mulangi ya vin, namulangi ya mayi, namoni na verre, namoni na mutu avandi nakati yandako nde nazomona awa, namoni eza mayi na vin, nde nazomona

awa namoni basi misatu. nde nazo mona awa, basepeli, basepeli mingi, balati liputa ya couleur ya bleu na ba couleur mosusu, batie ba maquillages, nde namoni awa

awa namoni ba ecriture ya levi's eeehhh levi's eza na couleur ya blanche na rouge

Awa namoni eza na mesa ,namoni ba bilei ebele ,ba loso ,pe ba carottes ba viande namoni ba biere eza na kati ya mesa

photo namoni awa eza bijoux ya basi nde nazomona bijoux ya basi balataka na litoyi nde nazomona eza bijoux ya basi eza bijoux mibale

Namoni eza ndako kuna, nase yandako namoni bamutuka, bamutuka eza naba couleurs, namoni ba policies, ba policies bavandi, balati ba béret yaminene, nde nazomona

awa namoni eza nakati ya ndaku nakati ya ndaku wana namoni batu mibale moko apesi mususu bible nakati ya ndaku namoni foto ya president TSHISEKEDI namoni foto ya president TSISEKEDI na ndaku wana.

awa namoni mobali moko avandi na salon elengi basala suki naye nde nazomona aleti cashe poussiere muhindo na kingo nde nazomona

Photo balakisi nga, eza balabala, pe na moni batu bazo tambola na balabala yango.

Oyo ezali eloko ya publicité, elingi koloba eloko yakolakisa batu masanga oyo babengi muting, ke ezali masanga kitoko, batu balingaka yango, batu basombaka yango, ezalaka elengi namunoko, po esalisaka batu, babengi yango Muting, oyo ezali publicité naango.

awa namoni mwasi moko atelemi, suki naye eza ya deux couleurs, aza na sac na maboko naye, sac eza na couleur ya jaune, suki naye eza na couleurs ya rouge na moindo, nde nazo mona awa

awa namoni batu mibale batelemi baza naba coupes nakati ya maboko, moko azui misapi mibale atie na likolo, nde namoni awa, batu awa baza mibale balati ba tricots ya pembe, na vert. bazui ba coupes na maboko. ngai nazomona awa

Photo namoni awa namoni ba kiti ya kitoko makasi ba kiti wana eza na couleur ya pembe na couleur ya muindo na couleur rouge kuna ba kiti namoni ndako ,ndako mibale nde nazo mona awa moko eza na couleur ya pembe na rose ya mosusu eza na couleur ya jaune nde nazo mona

photo na moni ba lakisi awa na moni ndaku ndaku wana eza ya etage na pembeni ya ndaku na moni lopango na singa ya courant

Awa na moni ndako na kati ya lopango, na potail, na manzaza ya rouge bordeaux.

oyo namoni eza nakati ya balabala na balabala namoni mituka mibale ezo kende pe nabalabala namoni ba nzete etelemi ,nzete eza couleur ya vert na mutuka eza na couleur ya vert ya vert na pembe ba pineux ya mutuka eza na couleur ya ..

Foto namoni balakisi ngayi, namoni eza na balabala, na balabala namoni mutuka moko, mutuka ezo tambola, namoni eza couleur ya mwindu, na jaune, rose, na pembe, nde foto namoni balakisi nga.

foto namoni awa namoni bana ,bana oyo baza bana ba ba basketteur he namoni batelemi moko alati alati t-shirt ya ya jaune na cullote ya mwindu nde nazomona .

Photo namoni balakisi Awa, namoni mwana moko, mwana aza na kelasi. Namoni avandi na kiti, na mesa, atie Maboko na mesa, Azo tala na katikati ya cahier, alati ba uniformes, couleur ya kaki na bleu.

awa na moni batu mibale ba vandi na awa mwasi azo tala na sima mobali azo tala na telephone ba vandi na kati ya balabala ba lingi ba kende

Awa namoni eza bakiti, nde nazomona bakiti namesa, nde namoni awa, bakiti wana eza na couleur ya chocolat, eza bakiti yanzete nde nazomona

Foto namoni balakisi awa, namoni eza kati ya ndako, kati ya ndako namoni kiti, eh! Namoni kiti na mesa nde namoni awa, eza salon ya munene, nde foto namoni balakisi ngayi,

Awa namoni batu mingi bavandi nase na ndaku ya munene ya munene ya etage, nde nazomona awa balati ba tricot oyo ya rouge vert ya pembe na bleu nde nazomona awa.

awa na moni eza basi mibale na mobali moko balingi basala karateka mwasi moko ya moido na mwasi moko ya pembe ba lati ba ceinture ya moido balati bilamba ya pembe nde nazo monayo nazo mona ba telemi bazo sala ba karateka

awa namoni eza nakati ya ndako nakati ya ndako namoni batou batelemi, he mobali moko alati ba veste ya bleu ,naba shati ya pembe, na mama moko alati, alati robe ,na lipouta atiye na mapeka nde namoni

Foto namoni balakisi awa, namoni lopango, na lopango namoni ndako, ndako wana eza ndako ya monene, ndako ya etage, naba feunetre, nde nazomona, hum, namoni na mosusu ya mwindu.

Photo namoni awa ,namoni eza ba nzete mingi ,ba nzete wana eza na couleur ya vert nde nazo ona awa na se namoni eza mayi nde nazo mona

Foto namoni balakisi awa, namoni mutuka, mutuka eza nakati ya balabala, kuna ya balabala namoni ndako yamunene, ndako ya etage, ndako ya munene naba feunetre yaminene, naba parapluis kuna, nde nazomona.

awa namoni, eza lipapa ya basi, eza likolo ya tapis, eza lipapa ya couleur ya moindu, nde nazo mona awa, lipapa ya noir, eza ya couleur ya moindo, eza lipapa ya basi

awana namoni bamobali mibale baza ba mobeti yabale moko azobimisa bilamba naye mususu atelemi nde namoni

Photo namoni balakisi awa namoni ba kiti ya kitoko ,eza ba kiti ya pembe na muindo na kati kati ya kiti namoni mesa ,mesa eza ya kitoko namoni biloko nionso evandi na matiti

Awa na moni batelemi bazosolola, eza mwasi moko na mibali mingi na ba photographes. Ba photographes bazo zuwa ba photo pe batelemi nde nazo mona awa.

Oyo na moni eza bendela ya Uganda, eza na ndeke na kati, na ba langi ya motane, moindo na mosaka.

Photo namoni balakisi Awa, bamoni eza sapato. Eza sapato mibale. Namoni bakangi singa ya sapato. Nde nazomona awa. Sapato Oyo eza na couleur ya rose na muindu na jaune.

awa namoni eza ba fruits ,ba fruits ya ndenge na ndenge nde nazomona awa eza ba orange eza ba pomme namoni na bitika nde nazomona awa batiye na katikati ya carton nde namoni

wana namoni foto batindelaka ngayi eza mbetu mbetu pona batu ya kolala namoni mbetu pe ba oreillet eza ya bien vraiment

Awa namoni eza nakati yabalabala, mutu moko alali namesa, namesa yaba fruits, masusu azwi nakingo azotala, azo teka ba fruit nabalabala

awa namoni ndakou ndakou wana eza centre de chantier , na centre de sante ya croix rouge ,nde namoni namoni statut ya mama moko azwi na liboumou, na liboumou ya maman wana namoni aza kaka na mwana na liboumou nde namoni awa.

photo namoni balakisi awa namoni eza kisi kisiwana eza kisi yalitoyi soki obeli litoyi otiye kisi wana nalitoyi ndenamoni

Foto wana namoni eza pineux ya mutuka pineux moko ya kitoko eza na couleur ya mwindu na couleur ya pembe namoni kuna na pineux na couleur ya rouge nde namoni.

Photo namoni bolakisi awa , namoni eza ndako ya monene ,ndako oyo eza na kati kati ya lopango, ndako wana eza ndako ya étage ba fenetres nazo mona eza ya kitoko ya kitoko penza namoni ba fenetres ,bafongoli ba fenetres ,nde photo namoni awa

awa namoni ezana jardin na jardin wana namoni kiti mibale kitimibale batie bilamba yaliputa ndenazomona awa

Foto namoni balakisi ngayi, namoni batu baza na balabala, bazo tambola, namoni mwasi moko aza na sac namaboko, mubali wana aza na sac namukongo naye, kuna yabatu wana namoni ndako, hum, nde foto namoni balakisi ngayi.

Awa namoni mwana mwasi moko, azotala kuna, atomboli loboko nalikolo, bakangi suki naye, alati Naya tee-chirt ya rouge, nde nazomonaawa.

photo na moni ba lakisi awa na moni loboko moko e'zuwi giv na loboko ndenge na moni giv eza savon yako sokola nzoto eza savon ya parfum nde na yebi

awa namoni eza drapeau ya real madrid drapeau wana eza na 3 couleur, couleur moko eza ya pembe na mosusu eza ya jaune na mosusu eza ya bleu nde nazomona

awa namoni pale na lopango pale eza nakati ya lopango nde nazo mona awa naba portail ya chocolat ba couleur ya blanche ya pale.

Foto namoni balakisi awa, namoni kisi, kisi wana soki obeli mukongo omela kisi wana, soki obeli kingo, soki obeli mutu, eh! Namoni balakisi wana, nde foto namoni balakisi wana.

awa namoni eza na ndakou ndakou wana eza kelasi ya bana na kelasi namoni moundele moko atelemi azo sala ba explication nde namoni awa naba mosusu bazo tala mundela naba kiti ya rouge

awa na moni eza na kati ya ndaku namoni kiti ya plastic na moni mama na mwana naye mwana mama oyo bakangesiye nazo mona

awa na moni mwana a telemi mwana oyo telemi a lati bilamba yaba roi a zui ba epe na maboko naye be a lati ya ba roi na mtu naye

Awa namoni batu wana eza ba joueur ya basket balle bazo kende moko azwi maboko ya mosusu na mwasi azo kende balati ba tenu ya bleu naba sapato bazo kende

awa namoni awa eza kisi ya bana soki ba beli na libumu, soki oza na mwana abeli libumu, opesa ye kisi wana, nde nazo mona awa, nazo mona kisi eza ya propre

Foto namoni balakisi awa, namoni balabala, na katikati ya balabala namoni batu mingi bazotambola, namoni basi bazotambola, mwasi wana aza na sac na maboko naye, namoni alati liputa na mususu akangi na mutu naye, nde foto namoni balakisi awa, nakuna namoni mususu azoya.

Awa namoni batu misatu batelemi eza mundele ya mwasi mundele ya mobali naya mwindu moko batelemi bazo seka basepeli vraiment mwasi wana alati kitoko, alati couleur ya rose couleur ya bien alati robe ya kitoko makasi.

Awa namoni ba mosusu ba telemi nase ya parapluie, nase ya parapluie namoni ba mamans ba lati ba liputa, ba papas ba lati ba vestes ya bleu, ba mosusu ba lati ba pantalons ya pembe, nde nazo mona awa.

Foto namoni balakisi ngayi awa, namoni mwasi bakangi ye suki, eh! Azo seka, namoni azo tala likolo, nde namoni, foto balakisi awa, mwasi wana aza mwasi ya mwindu, nde foto namoni awa

Awa namoni eza alcohol, alcohol ya monster, musala ya alcohol wana eza pona komela, nde mosala ya alcohol wana, namoni eza alcohol.

photo namoni awa eza basi mibale,,basi mibale pembeni ya basi mibale namoni eza lopangu namwasi mibale wa balati ba robe ya bleu bakangi basouki wana ya basi nde nazo komona

awa namoni ndaku moko, ndaku na lupangu, ndaku wana eza ya molayi, eza etage namoni fenetre moko, awa namoni mtu moko atelemi, atelemi na barabara, na parapluie moko, mtu wana alati bilamba ya bleu

Awa namoni eza ndaku ndaku nde namoni awa na ndaku namoni ba kiti na meza hee nde nazomona awa hee eza na ndaku ba kiti eza ya couleur ya orange naba couleur ya bleu naba couleur ya chocolat naba couleur ya pembe.

awa namoni boza mwasi moko afandi nase namoni mutu naye te mais aza mwasi alati ba robe atiye maboko na lokolo naye nde nazomona ye.

Foto namoni balakisi awa, namoni mutuka, mutuka wana eza mutuka moko, namoni mutuka etelemi nabalabala, namoni mutuka etelemi nabalabala, balabala wana namoni eza yamuke, kuna na balabala namoni unique du congo, nde nazomona awa.

Foto namoni awa, eza nakati yandako, namoni makolo yamutu, na tapis, nabotine yabana, nde nazomona awa, botine eza couleur ya rose, eh! Nde nazomona, na tapis eza na couleur ya bleue, eh

Photo namoni balakisi Awa, namoni mwasi atelemi na matiti, atelemi na matiti, alati culotte ya rouge, na loboko na ye namoni azwi balle. Nde nazomona balakisi nga

na photo namoni balakisi awa, namoni eza ba tomates, ba tomates nde nazomoni awa bakati ba tomotes mibale, nde photo namoni

Foto namoni balakisi awa, namoni kiti ya munene, naba oreillé ya, batye ba bilamba ya liputa, nde namoni kiti wana eza ya couleur ya rouge, naba oreillé namoni ba couleur different, nde namoni awa.

Awa namoni basi mibale na mwana moko. na moni mwasi moko asimbi batu wana . asimbi batu na kingo. batelemi bazo zwa ba posteurs nde na moni balati ba pantalons

Na moni mwana afandi na kiti na sac ya motane pembeni na ye.

awa namoni basi mibali batelemi baza moko aza na bal na maboko naye mosusu atelemi bakangi ba suki balati ba tricot ya rouge nde nazokomona

Foto namoni balakisi awa, namoni ba tester, namoni pince, namoni biloko mingi awa, biloko awa, eza biloko yako fungola Courant, kofungola basinga ya Courant nde nayebi, namoni na pocese, nde foto namoni balakisi nga awa.

awa namoni awa eza mutu avandi na ba pomme de terre, nde nazo mona, eza na ba pomme de terre, mutu wana aza mwasi, alati pantalon ya bleu, akeyi ko zwa ba pomme de terre, nde nazo mona

Foto namoni awa eza nakati yabalabala, Kati yabalabala namoni mobali moko, mobali oyo azokanga ba sac, azokanga sac moko, namosusu atye namukongo, ndenazomona awa.

foto namoni balakisi awa namoni mwasi na mobali basimbani mwasi aza pembe na mobali aza mwindu namoni baseki batelemi na airtel nde foto namoni awa

awa namoni eza ba fleur, ba fleur wana eza pembeni ya ndaku ba fleur eza na couleur ya verte , chocolat nde namoni ndaku wana eza na couleur ya blanche ya orange na noir

Awa namoni mwasi moko azo kende, alati robe ya liputa pe aza mwasi molayi alati sapato ya crayon sapato wana eza sapato ya basi mulayi.

photo na moni ba lakisi awa, na moni eza ba mobali mibale bazo kende na balabala, kuna na moni ba zente eza mingi mingi mingi nde photo na moni.

awa namoni eza drapeau, drapeau namoni eza na couleur ya bleu couleur ya bleu na rouge na vert eza drapeau ya pay nde namoni

photo namoni balakisi awa namoni eza payipayi na payipayi wana eza ya kitoko nde nazomona eeehh nde nazomana eza ya jaune nde nazomona

Namoni awa eza nakati ya stade, bamibeti ya basket, namoni moko aza likolo, atye bale na basket nde foto namoni awa, naba misusu batelemi bazotala.

Foto namoni balakisi awa, namoni balabala, na katikati ya balabala namoni mutuka ezokende, mutuka ezo kende na balabala , namoni kuna ya mutuka namoni eza couleur ya pembe, nde nazomona.

Oyo na moni eza na kati ya botike, oyo na moni eza ba robe ya basi mibale, bazoteka ba robe wana nde nazo mona wana. Moko eza na couleur ya moindo, rouge, jaune

Awa na moni mafuta ya kopakola nzoto,

Photo wana namoni eza balabala. na kati ya balabala namoni mutuka moko, mutuka moko ya couleur ya vert na pembe kuna namoni batu bavandi

Awa na moni ndako ya etage na lopango ya ma nzanza, na mutuka na kati ya balabala na nzete pembeni ya balabala nde nazo mona awa

awa namoni eza ba stati ya bana ba stati ya bana batelemi stati moko esimbi loboko ya mwana moko na mosusu atelemi bazotala kuna namoni stati ya mama moko.

awa namoni eza tomate, tomate nde nazomona awa namoni ba tomate ya minene ya minene eza tomate ya minene

Awa namoni eza ndaku mibale, ndaku mibale moko ya mulayi na moko ya mukuse ndaku wana eza na kati ya lopango na lopango eza na ba couleur na porte ya lopango eza na couleur ya gris naba antenne ya canal plus nde nazomona awa.

Photo namoni balakisi awa ,namoni eza super appetit, eza ba kisi ya super appetit ,eza ba comprimés ya super appetit, eza kisi ya ko lia ,namoni super appetit basali ye na ba fruits nde nazo mona awa

awa namoni eza ndako, ndako mibale na kati ya lopango, namoni eza ndako ya molai ya monene, na ndako ya mokuse, nde nazo mona. namoni na lopanga na ba antenne ya canal plus, nde nazo mona, na ba nzete kuna

photo namoni awa namoni eza ya kati ya ndakou, namoni ba photo ya mafouta eza ba karolax ,yango nde nazo mona ,hee ba byuti naba koko byult yango nde nazo mona awa.

Foto namoni balakisi awa, namoni eza nakati yabalabala, namoni balabala, nakati ya balabala namoni mutuka etelemi, eh namoni mutuka moko, kunaya mutuka namoni lopango ya mulayi, lopango, lopango eza ya munene, na katikati ya lopangu namoni nzete ya munene

Na moni na balabala mutuka ya pembe, kiti ya plastique ya rouge na likolo nango T-shirt ya moindo. .

foto namoni bolakisi awa namoni 3 sac ya basi nde namoni awa eza sac ya kitoko namoni ba couleur ,couleur ya mwindu, couleur ya vert na couleur ya chocolat nde nazomona awa.

awa nazomona ndaku ndaku wana eza na lopangu, lopangu epasuki nde nazo mona eza ndaku ya pembe na ba portail ya manzanza, ndaku eza nakati ya lopangu lopangu yango ez na manzanza nde nazomona.

awa namoni mutu avandi ,avandi na pembeni ya mutu wana namoni mesa na likolo ya mesa namoni ba bijoux naba lopete mingi mningi na ba chnette mingi nde namoni awa

foto namoni balakisi ngayi awa namoni eza nakati ya ndaku namoni tapis nase likolo ya tapis namoni ba kiti ya nzete naba kti ya plastique ba couleur different nde foto namoni awa.

photo namoni balakisi awa ,namoni eza drapeau na drapeau namoni couleur ya rouge, couleur ya pembe na couleur ya bleu, nde photo namoni balakisi awa, vraiment eza photo ya kitoko nde nazo mona awa.

awa namoni batumingi batumingi batelemi kuna yabatu namoni ndako yamonene ndako ya monene etage nabafenetre yapembe nde nazomona

Awa namoni eza contenere, contenere etelemi, na contenere wana namoni mutuka moko eza nakati ya contenere, contenere eza na couler ya rouge, na mutuka eza na couleur ya rouge na mwindu, na pembe nde nazomona.

Awa namoni mwasi, mwasi namafuta yakopakola, mwasi atelemi pembeni yamafuta wana, alati chemise ya pembe, na jupe ya rose.

Photo namoni balakisa namoni eza bana kelasi batelemi ,batelemi bazotala namoni balati ba uniformes ya khaki na bleu nde nazo mona na kuna ya bana namoni lopango monene na photo namoni balakisa nga

Foto namoni balakisi awa, namoni balabala, na pembeni ya balabala namoni ba lopango eza mingi, ba lopango mingi nde namoni, na katikati ya lopango namoni ba ndako, nde namoni awa, namoni porte awa, ya mwindu na pembe.

Awa namoni eza na kati ya ndako ,na ndako wana namoni mesa ,na likolo ya mesa namoni mafuta ya ko pakola, mafuta wana eza mafuta ya kitoko ,eza mafuta ya eclairant ,mafuta ya basi .soki opakoli mafuta wana okomi pembe, nde namoni awa

Awa namoni batu mibale, moko azwi mususu nalibumu, batu mibale moko alati couleur ya pembe, mosusu alati couleur ya rouge jaune, nde nazomona, mosusu azoseka

Awa namoni eza nakati yandako, nandako wana namoni tapis nase, nalikolo yatapi namoni balipapa yabasi, lipapa yabasi eza na couleur ya rouge na mwindo, nde nazomona awa

Awa na moni milangi milangi etelemi nakati ya milangi namoni eza na ba jus ,ba jus eza nakati milangi wana etelemi naliko ya karo yaba karo nde etelemi eza naba bouchon ya pembe nde nazomona awa.

Foto namoni balakisi awa, namoni ndako, eh! Namoni lopango na katikati ya lopangu namoni ndako, ndako namoni porte ekangoli, bakangoli porte, nde namoni, namoni na feunetre, na rideau, nde namoni awa.

Namoni ba escalier ezo kota na ndako.

Awa namoni mwasi namobali, mwasi aza kitoko basimbani boye, Baza na place mosusu, bazolya bazomela, eh! Nasinamoni vraiment Baza bien

awa namoni mwasi azo seka atelemi azo seka akangi suki naye azo tala kuna azwi na mukongo alati chenete ya afrique nga namoni kuna ya mwasi namoni nzete batelemi ba nzete wana baza na couleur ya verte nde nazomona.

foto namoni balakisi awa namoni eza na kati ya balabala nakati ya balabala namoni mituka ezo kende eza mituka mingi kuna na balabala namoni ndaku ya minene naba fenetre

Awa namoni balabala, nakati ya balabala namoni mituka, namoni mituka eza mingi, namoni batu mingi batelemi, bazo tala kuna, nde foto namoni, kuna ya balabala namoni ndako, nde foto namoni.

awa namoni mobeti, mobeti, mobeti ya balle azo kanga ba lassés ya sapato naye, nde nazo mona awa, azo kanga ba lassés ya sapato naye, wana eza mobeti, mobeti ya balle.

Foto namoni balakisi awa, manoni eza drapeau, drapeau ya ⭐️ALTETICO MADRID⭐️ eh! Eza couleur mingi, nde namoni awa, ba couleur ya bleu, pembe, eh! Ya rouge na jaune, nde foto namoni balakisi awa.

Oyo namoni mwasi, mwasi aza na plante namutu naye, namafuta atye namaboko, azo larisa batu mafuta wana que eza belle naturel, .

awa namoni foto bolakisi awa eza sahani na mesa, sahani ezali na biloko ya mesa na katikati ya sahani namoni bileyi ya koliya eza ba legume naba viande nde nazomona awa.

awa namoni, mwasi na mobali ba telemi, mobali nango, bapesi ye graduat, bapesi ye graduat, atelemi, mwasi aza na sac na loboko naye, na mobali azwi mwasi naye na kingo, nde nazo mona awa

Awa namoni mutuka ,na likolo ya mutuka namoni ba policiers bavandi, eeh, mutuka wana eza na balabala ezo kende , namoni ba policiers bazo tala mabe bazui na ba masasi na maboko, nde nazo mona awa

Na foto namoni balakisi awa, namoni tapis, likolo ya tapis namoni sapato mibale, basapato wana eza sapato yabasi, nde namoni, sapato, eza sapatu yako kanga makolo, nde namoni awa, eza sapatu ya kitoko.

Awa namoni lopango, lopango wana eza FORCES ARMEES CONCOLAISES nde nazomona GRAND QUARTIER GENERAL, nde mutu wana aza na balabala alingi akota na lopango wana, aza naba papier naloboko naye, alati tee-chirt ya rouge, nde namoni awa

awa na moni eza nakati ya balabala na balabala na moni mutuka moko etelemi na balabala eza mark ya camion nde nazo mona eza na couleur ya chocola na ba pneu mingi mingi na couleur ya pembe

awa na moni eza ba chenette na ba bijoux chenette wana ezalaka kitoko kitoko malamu

awa namoni balakisinga eza mbisi namoni mbisi namoni batiyango na fourchette balingi balia mbisi eza likolo yasani ndenamoni

awa namoni moulangi, moulangi wana eza molangi ya liqueur ,na molangi ya mayi nde nazo mona oyo moulangi ya mayi namoni eza na mesa na likolo ya mesa, namoni loboko ya mobali, loboko namoni ezwi verre na loboko naye nde namoni wana

Foto namoni balakisi awa, namoni eza kisi, eh! Wana eza kisi, soki obeli omeli kisi, soki omeli kisi oobika, nde nayebi, namoni deja basi bameli, six comprimets, nde namoni awa.

awa namoni batu batelemi eza basi na mibali batelemi awa mibali mibale balati ba bubu hei balati ba bubu ba mosusu balati ba veste ya mwindu mwasi moko alati veste ya chocolat.

Photo namoni awa eza ba salade, salade soki ozwi ba salade okotiya na mapa, he apres otiya na bileyi oliya nde photo namoni awa.

Namoni batu misatu, basi mibale na mobali moko , mwasi moko alati chemise ya liputa na pantalon ya pembe, na mwasi mususu robe ya liputa, na mobali single ya pembe.

ewa na moni eza singa, singa eza ba chargeur ya machine ,chargeur ya machine wana eza likolo ya tapis nde nazo mona eza singa ya molayi nde nazo mona

Photo namoni awa, eza bic, eza bic misatu. namoni couleur ya rouge, couleur ya muindu na couleur ya bleu nde nazo mona awa, eza couleur misatu.

Na moni ba matiti na ba nzete na kati, na ngambo kuna na moni ndako.

Foto namoni balakisi awa, namoni eza mibali mibale, namoni mibali mibale batelemi, bazosala mutuka, mutuka ekufi, namoni baza ba mecanicien, nde namoni awa.

Foto namoni awa, namoni eza mbetu, mbetu moko yakitoko, ba design yambetu wana eza yakitoko penza

awa na moni eza kilasi na kilasi namoni bana ba vandi ba zo tala maitresse maitrese nama boko naye eza ba papier

awa na moni eza mafuta yako pakola, mafuta yako pakola nzoto po na nzoto ezaka muke muke nde nazo mona awa namoni mafuta yako pakola nzoto

awa na moni ndaku ndaku ya etage eza naba fenetre mingi pembeni ya ndaku wana na moni mutuka mibale etelemi moko ya moido na moko ya pembe na pembeni ya mutuka na moni batu ba telemi nde nazo mona na nzete kuna pembeni ya mutuka

Na moni mwasi na mobali mwasi atii loboko na litama nde yango na moni.

Foto namoni balakisi awa, namoni tapis, likolo ya tapis namoni sapato moko, namoni sapato moko eza likolo ya tapis namoni eza lipapasi, nde foto namoni balakisi awa, eza couleur ya jaune

Foto namoni balakisi awa, namoni eza kisi, kisi eza super apeti, soki oza na apeti te, ozwa kisi wana, namoni ba anana, namoni ba fruits mingimingi, nde namoni awa.

awa namoni eza mutu ya mwasi na mutu ya mwasi namoni bakangi suki naye nde nazo mona ,nazo mona mutu ya mwasi bakangi suki kitoko eza mutu ya ,eza suki ya mwindu nde namoni, eza suki ya mwindu

Awa namoni eza monument ,monument wana eza ya A.Letembe AMBILY ecrivain en 1929-2003 ,nde nazo mona awa, eza monument .monument nde nazo mona awa

awa namoni eza mafuta ya kopakola na nzoto mafuta ya basi nde namoni yango kombo nango ''lait glycederm'' namoni yango mafuta yango eza nase pe namoni bakomi mwan muke aza na basuki ya mwindu pe ba suki wana kitoko pe namoni nakati ya mafuta wana naba langi ya pembe.

photo namoni balakisi awa namoni eza lopango, lopango ya munene nde namoni photo balakisi, lopango ya munene eza na couleur ya pembe na couleur ya jaune.

awa namoni eza na kati ya balabala, na kati ya balabala namoni bato bazo tambola na mituka ezo tambola mutuka ya muindo kuna na balabala namoni bato mingi batelemi na ndako

Photo namoni awa ,eza na kati ya ndaku, na kati ya ndaku wana eza mbetu na likolo ya mbetu namoni sapato moko ya mobali polo nde nazo mona ekangi na singa ya bleu

Foto namoni balakisi awa, namoni eza na karo, nalikolo ya karo namoni eh! Lipapa, sapato wana eza lipapa nde namoni, eza couleur ya bleu noir, na pembe, nde foto namoni balakisi nga.

awa na moni ndaku monene ndaku monene wana eza na couleur ya vert na pembe na moni kuna ndaku na moni balabala na balala na moni mituka etelemi eza mituka misatu na moni moko eza na couleur ya vert na mosusu ya vert na mosusu eza na couleur ya pembe na bleu

awa namoni photo bapesi ngai eza eza bileyi eza bileyi wana eza na sahani namoni mbisi na madesu eehh na tomato nde namoni awa na loso nde nazomona

Awa namoni eza sapato moko ,sapato moko, eza sapato ya basi nde nazo mona, sapato eza ya basi, eza ya couleur, deux couleurs nde nazo mona

Awa namoni eza ndako ,ndako wana eza na kati kati ya lopango, ndako wana eza ndako ya kosambela Nzambe nde nazo mona awa, eza na croix na likolo ya Nzambe nde nazo mona

Awa namoni mutuka etelemi, mutuka etelemi na kati ya balabala, namoni mwasi aza na sac ya rose na mokongo naye, namoni basali suki naye alati ba tricot ya pembe, na pantalon ya moindo na sapato ya miondo, nde nazo mona awa

Photo na moni awa, eza carton eza nakati kisi, kisi eza nakati ya carton, kisi wana eza kisi yabana.

Awa na moni batu misatu bazo solola, mibali mibale na mwasi moko. moko alati mupila ya pembe mususu mosaka na mususu moindo.

awa namoni eza ba sportife ba sportif wana baza na stade moko namoni aseki azwi na libumu naba mosusu bazokende

Foto namoni balakisi awa , namoni eza ndako, na ndako namoni ba kiti ya plastic, namoni mesa, kuna namoni bana ba vandi, na mobali moko avandi, eh! Namoni ba rideau yakitoko, nde foto namoni awa.

Foto namoni balakisi awa, namoni tapis, nalikolo ya tapis namoni sapato mibale ya bana, eza sapato ya kitoko, eza couleur kitoko, couleur ya rose, rose bébé, namoni awa.

awa namoni mobali atelemi, mobali wana alati sapatu ya chocolat, alati ceinture ya chocolat, alati pantalon ya pembe, naba chemise ya pembe, kuna na mutu wana namoni nzete, nzete wana eza naba couleur ya verte

awa na moni mwasi atelemi atali kuna na moni aza na suki yamakasi basi ba kangi suki naye eza suki ya kitoko penza nde nazo mona yo

awa eza mituka mituka nde nazomona awa eza nakati ya balabala batu batelemi pe mituka etelemi namoni eza naba couleur ya pembe naba couleur ya verte nde nazomona awa

Foto namoni balakisi ngayi, namoni eza nzungu, eza nzungu misatu, nde namoni awa, namoni banzungu wana ezali kitoko soki olambi loso na nzungu wana eko, eza kitoko, ba nzungu wana eza kitoko.

awa namoni batu baza mingi pembeni ya mayi namoni bavandi moko atelemi alati cashe nez alati na bere ya pembe na chemise ya pembe nde namoni.

awa namoni mobali atiye lokolo na tapi atiye makolo naye likolo ya tapi alati ba ketch ba ketch wana ekangi na singa ya jone couleur ya jone alati naba sosete nde nazomona awa.

awa namoni mutu moko atelemi alati trico ya congo, trico wana eza na couleur ya rouge vert na jaune kuna na sima namoni mutu atelemi

Na moni ndalo munene na langi ya motane na pembe, na ndako ya muke na langi ya mai ya pondu, na pavement ya motane.

awa na moni eza balabala na balabala kuna namoni ndaku na lopango nde nazo mona eza ndaku ya monene eza naba fleur

Awa namoni mwasi muke, muke muke, aza nasuki minene, eza nasuki minene, aza muke aza muke mwana mwasi oyo, namoni ndenge atelemi, atelemi bien penza.

awa namoni ba karateka ba karateka batelemi bazo sala ba stage union nde namoni balati bilamba ya pembe naba seinture ya noir nde namoni .namoni batelemi bazo tala

Foto namoni balakisi awa, namoni eza kati ya salon de coiffure, nakati ya salon de coiffure namoni mobali moko avandi, namoni bakangi suki naye kitoko, na mususu kuna atelemi, nde foto namoni balakisi awa.

awa namoni eza batu baza na lopangu bafandi na katikati ya lopangu bazosolola bazosolola namoni ba kitimesa likolo ya mesa namoni ba fleur nde namoni batu bazosolola

Foto namoni awa, namoni loboko ya mutu, nakatikati ya loboko ya mutu namoni azwi mulangi ya mafuta, namoni eza mulangi ya mafuta yakopakola, nde namoni awa, namoni eza mafuta yako pakola nzoto.

Awa namoni eza ba deodorants ya mibali ,nde namoni, namoni eza ba deodoarnts ya mibali nde nazo mona awa, eza na couleur ya muindo na pembe nde nazo mona

photo namoni awa namoni eza na kati ya balabala, namoni mutuka moko ezo kende, nde nazo mona

Photo namoni liboso na ngai namoni eza na kati ya ndako eza mesa ,likolo ya mesa namoni saani eza na madesu, nde nazo mona ,madesu wana eza na sauce nde nazo mona

liboso na ngayi na moni eza ndaku na ndu wana eza super market wana na moni ba biscuits na fufu yako lamba potopoto nde nazo mona awa liboso na ngayi

Photo namoni balakisi ngai ,namoni mutu atelemi na mutuka etelemi na mutuka mosusu ezo kende, namoni na mutuka namoni muku moko avandi na mutuka ,mutu wana atelemi pembeni ya mutuka namoni alati culotte ya muindo na t-shirt ya jaune nde nazo mona

Na moni ndako pembeni ya balabala na ba fenetre mingi na mutuka ya pembe na kati ya balabala.

Awa na moni eza lopango, eza lopango ya munene, pembeni ya lopango na moni balabala, nde nazo mona yango wana

awa namoni eza bana classe, naba professeurs na mudele moko basepeli mingi bana awa namoni bazui ma bulletins baza nama bulletins na maboko

awa namoni eza mobali , mobali alati ba lunette ,mobali ba kangi supu naye ,mobali alati bijou na litoyi naye pe namoni alati ba cravatte na chemise ya pembe na koti ya moindo nde nazo mona

awa namoni mituka mibale na pembeni ya balabala namoni bana mibale bakeyi na kelasi he nde nazo mona mutuka moko eza na couleur ya blanche mwana azwi sac na mukongo naye eza na couleur ya bleu balati ba chemise ya kaki.

Awa nazomona mwana atelemi, namaboko ya mwana namoni aza na poupée, aza na poupée namaboko naye, azotala ngayi, nde nazomona awa, alati robe ya bleu, na poupée wana alati robe ya mauve, nde nazomona, nasuki ya poupée eza ya jaune.

awa namoni eza machine electrik nde nazomona awa machine wana esalaka ba electricite nde nazomona eza machine ya kitoko nde namoni awa.

foto namoni balakisi ngayi namoni mwasi moko namobali moko batelemi bazwani na mabokohee mwasi alati robe ya bleu nakuma namoni drapeau wana eza naba etoile hee mama asepeli

awa nazo ona ba michrophone etelemi ,awa microphone ezo mona na likolo eza na ba couleur ya bleu naya mwindu eza naba couleur misatou eza na bacouleur ya pembe.

Photo namoni liboso awa namoni eza mayi na kati ya mayi namoni bwaki ,bwaki namoni etelemi ,nde nazo mona namoni bwaki eza na etage nde nazomona awa

namoni eza mibali mibale batelemi moko azwi tricot azo lakisa mosusu tricot wana eza ya sassoun-nguesso nde nazomona awa.

Awa na moni bana ya kelasi batelemi, bazo beta maboko na ba mususu bazo tala, nde na moni awa.

Awa na moni lokolo ya sapato moko likolo ya tapis.

Foto namoni balakisi awa, manoni eza kati ya ndako, kati ya ndako namoni batu mingi bavandi na kiti, eh! Namoni basi na mibali bavandi, nde namoni, balati ba koti, ba veste ya bleu, na mwindu, nde namoni awa.

Foto namoni balakisi awa, namoni eza mutuka, mutuka wana etelemi nabalabala, namoni mutuka eza ya munene, eza ya munene mutuka wana, eza couleur ya pembe, nabapine ya mwindu, nde namoni

Namoni sapato moko ya kitoko ya basi.

awa namoni mwana avandi bakangi suki naye, aza mwana mwasi avandi na ndaku, bakangi souki naye azwi maboko atiye yango awa, akangi maso naye nde nazomona mwasi yango afandi na kiti

Awa namoni batu bakangi na chaîne, ba mosusu ba fukami ba mosusu ba telemi, baza bulumbu, nde nazo mona awa, baza na bilamba te, kuna na moni pelouse pembeni ya balabala

awa namoni eza ba diproson, diproson oyo eza ba creme ya ko pakula nzoto soki opakoli diproson okokoma pembe, okomi pembe penza soki opakoli diproson ,diproson oyo eza ya bien vraiment.